Aye Christian, yu nek sen beureubu nyaanee kaay, di nyaan.

Peri jaaru noopa.

Buttu tasèh Kai xibarr bi ñi nan Standard mo fasal ci xatam bu njak neh Africell jox nen lu tollú ci fukki milyon ak ñaari si ay duktóór ak nus ci jamano kofik nayintin.

Gigeen bu sol róbbam bu bula am lu werta teyeh sagam bu ndaw.

Aye bagaasi togee kaay, yu mel nii, diwtir, diwlin ak nyebeh.

Haleh bu goor bu teyeh bante bu deff darapu Gambi.

Ay xaleh yu nekka ci gàl gu ndaw, gu nèèk ci biir dèè ak ay nak.

Ay xaleh jigeen yui football.

Yooni suuf bu Jaar si digente ñarri leem.

Njiitum rewum Gambi Adama Barrow ak njiitum dipiteh yi Fabakary Tombong Jatta.

Malaat bu ñuy sol ndox ak garab.

Aye haleh yuyee fooh.

Gigeen bu sol yirèh bu baax di nos.

Ay napu kat yu nekë si birr gaal, yoree sén mbaal.

Mbër yu bëre bë pare. Arbit bi yekati loxo keenú ki nëko yaa daan.

Ay kër ak ay garap ak jumaa ju am ñaari soroll.

Gigeen bu sol yirèh bu xonxu biretal di nós.

Ay dalli carax yu goor yu dèr.

Ay japakati bal si fotbal , ñgi tangat sèèn bopú.

Daalu charahu jegain yu weeh.

Ay juleet yu neka si juma Imam bi julee beh selmal tog jakarlu nyom.

Aye football kat.

Saal bu am aye bangi fotoor yu yangi, ak tele, ak table, ak aye fuloor si pegh bi.

Gal guneh gah si tafess bi , bareh naag bi ahnuh aya bagass , di seh dugal .

Borom keur gu took ak njabootam.

Ay haleh talibeh yu tahaw ak senn oustas wala jangalehkat

Ñaabi jun tooog bem ñoor, dèf ko ci bool.

Ay xale talibe yu toog sol bubu yu weex ak tubaay wala sippu yu nyuul.

Raabukati saer bu neka si ligeyam di raabu sar

Oto bu daaw, bu weex bu refet tedapu jamaano, am ay folor si ganaaw ngi

Ay xalee taalube, yu took si ay bañg ak taabul, yoor seen tëré ak bindee KAAY di bindë.

Daali koket, yu xooñxu.

Ay xeleh talibeh yu neka sen berembi jangeh kai tog si ay togu ak tabale.

Xaleh talibeh ak kokui jangale nyu tog jakarlu di wahtan beei reetan.

Éssa Mbay Faal, politiciyen Gambia. Day wut nguur.

Dallu carax yu gigeen, yu werta, werta bu ñurut.

Aye peuf

Haleh bu jigeen bu tek naari gotu ndox si puspus bi di ko bamah da dem.

Jigeen bu sol robuh bulo , em bu kallah ak tehh sagg bu chocolah emm lu null di noos nak

Banxaci ngoor ngu sattu di denci nju xamneh lowa dafleen daan Wala mu tek lèèn loxo.

Bitik bii jaay ay naan.

Kartung bu dèf ay butèèl.

Peeri daali buugsi yu tilim.

Jaaru loxo

Barabu lake kaay jen ak jen yu baari nyu leeni waja laaka

Mobile yu nyaka gena teh nudan neka se kerr.

Kangkurange

Xalé jigéen bu dajelee kawaram ngi pëf ko, beena pëf si kow. Takkë ay long long.

Packet bu weex am lu orance def carawe dew.

Jigeen ju lehtu aiiy meeche.

Football kati yii Senegal bungh nan Jackson mu tiyeh bal bii dii football da dem.

Ay pani wateh kai u deff photo nitt yui ot ngoor.

Desèè bi ferdël Gambia College , palasu yokèèkai Jaanga bi tagat jangalekat yi fii ci birr rewmi.

Dalli kóket yu werta yu gudu.

Ay taabul leke kaay nyu wareleko ay toogu teeg ay kaas, ay palat, ay kudu, ay paka, ak ay forcet si kaaw taabul bi

Ayy perr yu neka sen packat yi yu mokut.

Garabi siroh, pur seukheut, ak soch.

Waxu'mbani wu gór, bu teyeh tablet da dox si pegga talibi di dem.

Kurel gii, ñunaan rilaayans, miy yëngatu si àferum deñyum xaalis, wéxi ak lebak leble.

Tairaib alkhuraan.

Mobile, bu Samsung.

Ayy xaleh talibeh yu neka seen perem bi gangu kai tog seen togu jeel sen tereye tek ko sen tabale yi sen jangeleh kat bi de wor dilen xol.

Dallu caraax yu jiggeen, yu xonxu

Tareh bi jangale marceru science si talibex digitoma ye.

Auto bu ndaw bu weex bu refet gareh si bunti Zenith Bank Bank bi yengu si aferi dencham xaliss si pegu talibi.

Ay takii der yui parepareh di wajjal defeleh. Sèèn ngit mi sol mbubu mu xonxu, sol mbàxna tiyèh jààsi

bul bun ndoppu tekk ko sey kaww tabul

Bonti taseh kai xibaar bi di standard mo fesal si xetam bu ngeh keh neh malvin mo wah neh ag mo don jema yeketi wah gung ko don tuma neh da am jigeen guum do saku si loko nehul

Feeru kura, buñg Tek si konyii mirr bi

Ap tere bi jangale xamxam ci walum kalkil.

Terai bi joxeh xamxam si maceru science si talibex digidommo ye.

Nèèk bu am lal.

Jigéen juy jaay ay takaay, ak ay ñara.

Desengi deukuwaayu kunta kinteh island.

Butti tas katti xibaryi di Standard mo fasal ci xatam bu njak neh Kandeh wax na wa ECOWAS neh su Barrow wachut ci ñetti atamyi man na endi jafe jafe ci dekka bi.

Gigeen ju sol kompulet bu bula am lu neteh ak lu xonxu ak kala gu bula.

Auto bu ndaw bu xonxu, taxaw gareh ci pegga bank bi ñinaan zenet bank, di kurel gui yengatu si walli wecci ak denci xalis.

Temeh sunguf.

Aye ganaar, yu nyul ak yu weekh, am lu orange.

Xoox i ndar kaso yuñ lakë.

Khale bu jigain, bu laitu aye tereesi mees.

Aye talibeh yu mag ak jagaleh katt , ak aye kelifa yu nekah si bereb bi wahtaneh kaii , soti wanteh halat .

Tachor bu jegain buye chew se machine ne chew.

Ay kalifa nomba tan'k.

Paracetamol bu neka se pot.

Abe design buye ferder mutaye politic be de UDP teh muye hote gurr se rewam Gambi.

Ay faag kat yuneka sen berembi fageh kai di faag taka deri police.

Ap futbal Kat bu gór bui daw ak hatekai.

Aiiy autor ak wehlor mohtoree yii daw cii kaw tali, mu khala leundeum nju taal lampu.

Palasi dalu Kai, ñu ransileh ay tohgu, tèg ay palati lèk si kaw tabull yi, tahal tele bi gèneh fotbal.

Tontóri garam bu xonxu am ay putuputu yu neteh.

pel bu nyul

Bottèli buwasohi Malta bunj xeéli ci kas.

Peugoa kaay.

Famie bu took sen buntu naik, nitaalu.

Aye saagi kartong.

Gigeen ju sanseh yirèh bu yolet, yolet bu ñorut ak dalli yolet.

Aye hobii barah .

Sikoor

Haleh bu gigain bu sol lu gaatue, am lu wertah ak wekh bu wekhul tarre.

Daalu haleh jigeen yu ndaw.

Machine ni kalkin. Machine bi dancèh kalkinnèh xalis. Jaikatyi ñokoi faral di jafandiko

Palasi denci Kai garap ci lopitan bi.

Amb balleh lah bung dey settalle kerr

Pichih

Kuloreh Kai bu sokola.

Ay talibeh yu mak, yu nekka ci jangu mu kawèh mi, di tuttu ay garap bapareh nitalu.

Barra nyinni bu yennu saaku, di ko dugal si gaal

Ay fasong ngi ñaan buñg ranksale si bitik.

Buntu kér, kèrru ètas.

Xalèh talibeh bu gigeen, bu sol ilifon bot sak.

Ay daali carax, yuñ rawbu, mu am lu xoñgo, netté ak lu werta.

Ay xaleh gigeen yûúy tagat sèèn yaram ci poh muñ xameh ci volleyball.

Gigeen bu sol yirèh bu dórèh am lu werta.

Ay bagaasi tangèh Kai, ay sabarr, ay bongo, ay balafon.

Ay nèèk ngu fexlu Kai , yun def ci cet gaaj ngi.

Berem bung gass defsi ndox pul sangu kai ak fexlu.

Kurel gui yangaru ci walli wecci xalis ak yonneh ak jut xalis J-fin.

Ay taka deri police yu warr welo di janga nu nyu defele.

Auto tracktor, katapill.

Pompitèèr buñ lak ci diw ngu tanga.

Xalé bu jigéen bu ndaw, bu leetu pëf

Ay sisso yu ndaw yu gódu ak ay japeh kai wéñ yu sèw fajj katti yi di ko jafandiko.

Ceen ni loxo

Dalli boksi yu wèèx am lu dom tahal.

President Adama Barrow, nek si kaw auto, di yeketi lokhom, aye nit diko tertu.

Neek bu nekë si tefesi geege gi, ak jentë buiy waaja so.

Keuteuk etaas.

Ay tohgu fotorr yu mag ak ay tabull yu nekka ci sàl.

Aye bangi fotor, yu nek si saal, ak aye ngegenaay, ak table.

Mag ngi dék ak ay ganni tubab yi waxtaan.

Ab kurel guy naan "roots", di yangú tu ci mbai, di jaapale baykat yi.

Bowli paasuwaar.

Nyaari auto, takderi police, yu eb aye takder.

Darapóó yi rew'wam Españ.

Ay nit ñju taxaw ci rag fi sanni karta.

Otto bu ndaw, bu dëpook jamano, bu werta werta bu ñiorut.

Potoo kawar, bu weekh, am buleuh bu nyorut.

Aye toogu yunge ransaleh weur table, nyu teksi aye palaat ak aye kuduh, di khaar sarwi lek.

Paketti peer bu rot ci butti nèk .

Xalebu jigéen, bu sol yere bu rafet, bu weex. Am ay taf yu doore ak ap kalpe bu dóre.

Diwwee tip la

montar loxo .

Ap kurel gui yangaru ci walli gardeh xoor ñu Nan ko fiya servis.

Nit ku gor ku taxaw kui lal tabla bui ferdël neh fi Farafeññi la.

Auto gelegele bu nekka si garas di ép ay kiliyan .

Ay auto yui daw ci kaw tali , tahal sèèn lampú yi si goodu ngi.

Auto firgo bu taxaw.

Ay pér yu nekë si kartoñ gu bulo, am lu weex, am lu nette.

Ab tëre, buy jàngale ab màceru bàwlogi. Miy xool mbindeefi dóm Adama ak Yemen mbindeefi ak seen yaram yi.

Ay mason yui tabax.

Ñaari ganni tubab yu wèèx , yu anda ak benna nit ku ñuul, nit ku ñuul ki dinital benna ganu tubab bu gigeen bi.

Aiiy talibeh yu mak yu tohg cii nehgg bam fess, am kulen dii yehh cii abb mbirr.

Jigeen bu sol yirèh bu singom, lettu ay mèès, tiyeh kalbeh bu doomi taal, bas ndeku ci am sabarr.

Kurel guy yëngu ci waalum ñyëndak ñyaay, si rewum Gambi, ñu naan ko "GCCI",

Otto buy daw si kow tali bi

Tabull li sàl

Ay pér yu neek si paketu ak si pot.

Khall bou weck la

Tracktoohi kati pillah.

Ay keleh yun déf ci déffu Kai.

Talibeh yu mak, yu nekka ci barabi yukókai xamxam ak sééni jangaleh Kai, ak borom ndombó takka luñ dekka njanga mu kawèh mi.

Rajoo postu

Dallu kóket bu dorré.

Ak kurin gu worrr aduna ngel keup, di yehngatu cii waaloum maybe teuff.

Daal i buksi, yu am yollet, ak lu ñuul.

Gigeen bu jaay ay xop di ko ferrej.

Dehsen bii firr ndell university of the Gambia, plassu jangeh kaii kham kham bu genah mague cii rewum Gambie.

Shampoo, bu sangoo kaay.

Auto bi daw ci kaw tali teh muggi ledeem, teh ku ci kanam tahalut lampú, ku ci ganaw mó tahal lampú.

Ñarri taabul ak ñatti toogu worko, ab ruxab jaangee KAAY gudi.

Aye doumii lungui

Ay balasi dalu Kai, yu am ay garabi koko , ñu def ci ay deh yi dox purr sangu ak feexlu.

Ay palasi dalu Kai yu yangi, ju ransileh ay toguh ak ay bang di xarr ay kiliyan.

Kayiti tas kati xibaar yi,"The Standard", ñu fësal si xëtëm bu ñjaka ne, Patti bii, di GAP, ñietam li, di Boojang, mooy woote ne, na ekomic gënë si rëw mi.

Buntu tass kat xibarr bi di Standard mo fasal ci xatam bu njak neh duxap ñaxtu bi am ca disemba di am ap danu danu ci komkom bi.

Góorgiy saani mbaalam pur napu ay jën.

Gigain bu sol choup bu honhu am lu chocolat, baat bii nju dawneh dawmeh kor.

Rousaah

Butti tas kayi xibarr yi di record mo fasal ci xatam bu njak neh , Yaya Jammeh njepsim Gambia moi yonu tajangem.

Pééru dalli yu ñuul, dalli gór.

Ndajéé mu barri nit, di tertu presida Gambi Adama Barrow .

Buttel defu Kai ndox mu tang, teh mu munna denci ndox mu tang.

Ratoh

Tea buñ deferee xobi limoñ.

Lii amb chokerr la

Turna wiis ak wiis.

Taabul bu mag, ay toogu wër ko bam dage, ak tele.

Aiiy bagassi jaangeh kaii yu haleh talibeh yii dii jeufandikoh.

Rafeekai xaleh talibeh yi di jafandiko.

Xaleh bu gigeen bu sol yirèh bu sokola.

Drapeau wii saudi Arabia.

Aye bang si palasi fihlogai , dohh worr leeh .

Ay daala buds yu goor.

Ay Gani tubaab, yu yoree seen bagaas di dugal si Otto bu mag, Otto biis.

Napou kat boye nyawat aye balam.

Masin i perees diw

Pehrou jaarou nopu bu wekh.

Ap kayiti bataxel bui ferdël neh dakuron neh APRC boloh ak NPP.

Pééri jaru nopuh .

Nyate telephone purtable yu Samsung yu bokut.

Daraapooh, raiwu Sierra Leone.

Tajor bu gigeen bui ñaw ci Machin nam.

Ay bagaasu defarru Kai kanam yu gigeen.

Seet bu jigeen bu sol yerem yu weex moro kala gu weex bu yarax ak taka ay lamam yu oor jaaru oor cxaxa oor ak lunlungi oor.

Bóól bu mana denci lekka ngu tanga mui tanga .

Ay Kristian yu éu séén niiw di dem suli.

Aye mashion, yu leumblanteh sen wenge, yaik si, di raakh.

Dalli tap.

Bitik buy jaay ay pôtti meew, ay tii ak ay kafèh.

Maama Kande, njiitam parti polotik bii, di "GDC", si Gambi, të muy hut nguur.

Jigéen ju leetu ay rastaa raw.

Fajj katti malayi, nekka ci sèèn barabu ligeey Kai di fajj mbam.

Diwwi tug ndax mui niin.

Tanarge aye nit nyokoy jeffedekouwe

Xalèh bu gigeen bu ranseleh ay tohgu defarr bam rafet ak ay boluum di wajal am xewxew.

Ay mooli sima

Ay alufeera yu sax ci tattu koko.

Auto truck, bu yep auto bu ndaw, tahal aye lampam, di daw si kaw tallibi gudih.

Buntu taseh kaii khibarr bii the standard mor feusal cii keutam bu njehkue neh, IEC dahna deff ahbb dorgal cii haajalor haajalor bu am cii birr NCP teh dinen kor ham cii lu banja yague.

Ay xaleh talibeh yu ndaw, yu doga dóór janga ak ku lèèn di jangal.

Terreh bi mó fasal ci xatam bu njak neh , dai jangaleh Angaleh si barabu jangèè kai ci atam juromnenti témér japu atam juromnenti témér ak jurom ñaar fuk.

Buttu kér bu mag ak buttu kér bu ndaw.

Ab tablah, buy waneh, si angaleh, neh ndakh danaa manah jangh araab, si biit Gambie.

Nit ku tëddë si lalam di feekh lu, ubi palanteeram, di feekh lu.

Beureubu, tegee kaay aye taireh ak yenen jumtukaay.

Sèèt bu gór ak bu gigeen ñu sol ay yirèh yu wèèx. Séét bu gigeen bi wèru ci danap séét bu gór bi, séét bu gór bi teyeh ko.

Ay daali ndarkoso, yuñg tooge, ba gëëne xoox ba CA biir.

Ay talibe ak seeni jangalekat nyu taxaaw di nitaalu si seen buntu jangekaay

Nittali Yaya Jammeh bu nekka ci am bass, ay xali goor diko wéx, diko toroxal.

Ay dalli slippers yu dér yu gór.

Drappoo bu Mali.

Ay deru nak yun xos bam sèèt , amut benna kawarr.

Ay auto yui daw ci kaw tali bi guddi tahal sèèn lampú yii.

Gigeen bu sol yirèh yu dom tahal, teyeh sagg bu ndaw bu werta.